Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abakobwa bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira isa n'umutoto ihishiye impande yaho hariho ibiti amazu ashaje .

Ikibuga c'umupira w'amaboko. Impande yaho hariho inzu, mw'ico kibuga harimwo abakobwa beza cane, ku mishatsi yabo barashajije cane, bambaye imyambaro ibaranga barashajije cane.

ikibuga c'umupira w'amaguru harimwo abakinyi abahungu mbese n'abakobwa bambaye imyambaro ibaranga yo gukina. Impande yaho hariho ibiti birebire eka n'ibirebire cane ntiworaba. Ico kibuga gifise ubwatsi bwiza bwinshi kandi cane.

Utuzu twa sugumwe twubatse kijambere, utwo tuzu twa sugumwe twubatse neza, baradufata isuku, imbere y'aho hari ivyatsi bifise amababi asa n'akatsi kabisi vyiza cane, turasize n'ingwa nziza cane.

Ikibuga cumupira wamaboko ikibuga ciza cane gisize neza cane kirimwo abakobwa hamwe numumenyereza ariko arabaha impanuro zukungene bazagukina abobakobwa barashajije bambaye neza cane impande yaho hariho ibiti amazu nibindi vyinshi cane

Akazugu ka sugumwe gafise imitoboro ibiri n'akazu ka sugumwe gashaje ku mpome gasize isima imeze neza cane ikomeye, gafise irangi ritukura n'akazu ka sugumwe keza cane .

Akazu kasugumwe, gafasha abanyeshure kwiga, n'akazu kasugumwe gashaje gafise imyenge ibiti minini niyindi mitoya gasize isima hasi, kumpome harih'amabara atukura na yera.

Akazi ka sugumwe gakoze mu bwoko bwa kijambere impome zisize amarangi meza cane ,kumpome hariho amakaro, hasi hariho amakaro yashaje yabomaguritse nidirisha ririmwo akayaga kinjira neza

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abakinyi bahagaze bariko barumviriza impanuro z'umumenyereza, bahagaze impande yaco. Impande yaco hariho amazu meza ateye igomwe n'ibiti vyinshi cane.

Utuzu twasugumwe twogusobamwo utwotuzu turashaje gose mugabo twubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ayomatafari niyo ari mashasha mugabo ahobasoba harashaje

Ubuzu bwasugumwe bw'ishuri ryisumbuye ubwo buzu bwasugumwe bwubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane imiryango yubwo buzu bwasugumwe nayivyuma bisize amarangi yera.

Ishure riboneka KO rishaje nubwo risize amabara yera n'amabara yubururu imbere y'iryo Shure hari intebe iryo Shure kandi ry'ubakishijwe amatafari aturiye kandi aturiye

Amashure y'intango, amashure y'intango, amashure yubakishije amatafari akomeye cane asize amarangi meza biboneka ko vyari ibiro vy'umuyobozi

Ugaci umupira wamaboko arimwo abagabo babiri bariko barakina bo mupira bambaye impuzu nziza cane impande yaho hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane hariho amazu ibiti vyishi cane ereka n'ibindi.

Ikibuga c' umupira w' amaboko gisize neza cane harimwo abakinyi bambaye imyambaro myiza cane iyera eka abakobwa bashajije impande yaho hariho ibiti bire bire vyiza cane

Abana bambaye impuzu z’imyidagaduro bashajije cane bambaye neza imyuma yabo hariho uruhome rw’intsinga kandi inyuma yaho hariho ibiti birebire kandi vyiza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaguru, imbere yaho hariho inzu nziza cane, zubatse neza, mw'ico kibuga harimwo ubwatsi, hamwe ahandi nta bwatsi buhari hari ivu gusa.

Akazu ka sugumwe gashaje cane, kwako kazu kasugumwe hari utunogo tubiri ducamwo imyanda, gusa karakomeye cane, kuko kubashije amatafari akomeye cane, umuryango wako isize irangi ritukura.

Ubuzu bwa sugumwe bwinshi cane ariko bushaje, busize amabara menshi harimwo ayera kandi meza cane, bufise imiryango ishaje, imbere yabwo hashashe isima iriko irasaza.

Ikibuga c’umupira w’amaguru kirimwo abantu bariko barakina, imbere yaho hariho ibiti vyinshi cane bitonze kumurongo harimwo abantu bariko baratemberamwo bambaye impuzu zisa benshi cane abahungu n’abakobwa.

Amabati asakaye ahantu kwibaraza kugira imvura ntinyagire abanyeshure baje kw'ishure. Imbere yaho naho hubatse itangi rijamwo amazi y'imvura bakoresha mu gukoropa.

Impome zibiri ndende zifise ibara ry'ubururu hariho n'uruhome rusize ibara ryera riboneka ko rishaje imbere yaho bimvye ibinogo birebire biboneka nkama twarete yashaje.

Akazu ka sugumwe kubatse ku buhinga bwa kijambere, ku mpome hasize amabara y'umuhondo kandi hariho amakaro meza cane, hasi isima yarabomaguritse.

Akazu ka sugumwe kubatse mu buryo bwa kijambere, ku mpome hariho amakaro meza cane, hasize amarangi y'ubwoko bwinshi, hariho idirisha ricamwo umuco uva hanze w'izuba.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo abakinyi bambaye impuzu zibaranga z'imyidagaduro, harimwo umukobwa yambaye impuzu zirabura, impande yaco hariho ibiti biteye ku murongo vyiza cane kandi birebire.

Inzu y'ukwiharikamwo yo k'ubuhinga bwanone, Inzu basobamwo inzu yo k'ubuhinga bwa none ibonekako iriko irashaza, irimwo indobo isize irangi ryirabura kandi iyo nzu Irakomeye cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko turabona abakinyi bafise imyambara bamwe bambaye imyambaro yera, ayandi imyambaro y'umuhondo, umwe afise umupira w’amaboko muntoke kandi ariko arirukanga cane.

Ikibuga c' umupira w' amaboko kirimwo abakinyi bambaye impuzu zitukura, hamwe n' abandi bambaye impuzu z' ubururu, impande yaco hariho ubwugamo bw' iteka abarorerezi bicamwo kandi ntibanyagirwe, hariho n' agati kahari ko kwugamamwo.

Amashure meza cane amashure mare mare imbere yayo mashure hari ivyatsi bifise amababi asa n' urwatsi lubisi hashinze n'igiti kinini bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko barakinda.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gifise ibiti binjirizamo umupira bisize amabara yera n'ayatukura inyuma y'ivyo biti hariho amashure ameze neza cane gifise ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize neza harimwo abakinyi bambaye impira yera abandi bambaye imipira isa n'urwatsi rutoto. Harimwo n'abandi bambaye imipira yirabura. Impande y'ico kibuga hariho ibiti binini cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, abakinyi bambaye impuzu zera nizirabura, abandi bambaye impuzu z'urwatsi rubisi, abarorerezi bicaye impande y'ikibuga kuntebe, bambaye impuzu z'ubururu, impande yaho hariho inzu nini kandi cane.

Ikibuga kinini ciza cane c’abanyeshure bambaye imyambaro yo gukina umupira ico kibuga kirimwo ubwatsi bufise amababi asa nakatsi kabisi iruhande yico kibuga hari ibiti birebire vyiza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane. Gicafyemwo imirongo, biboneka ko abubatse ico kibuga bubahirije amategeko y'inkino. Iryo shure harimwo abakinyi b'abahungu n'abakobwa bariko barakina umupira w'amaboko.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisize neza cane gifise imirongo myiza cane harimwo abakinyi bariko barakina impande yaho hariho abakinyi bariko barakina hariho ibiti impande yikibuga namazu menshi.

Akazu kasugumwe kubatse kubuhinga bwa kijambere kumpome haho hasize amabara meza cane gasakarije amabati meza cane hasi isima imeze nabi.

Ikibuga c' umupira c' imyudagaduro kirimwo imyitero y' abana impande yaho hariho ibiti binini bishajije kandi hariho n' amazu meza cane yubatse mu buryo bwa kijambere.

Ikibuga kirimwo abana bariko barakina bambaye imyambaro myiza cane, bashajije. Impande yabo hariho amashurwe ,eka hariho n' ibiti. Ni abana bahagaze mu kibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane .

Akazu ka sugumwe k'abakinyi. Ako kazu ka sugumwe karasifuye neza. Kubakishije amatafari akomeye cane, baca barenzako ingwa nziza cane, gasakajwe amabati akomeye cane, kandi barakagirira isuku neza.

Ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo abakinyi bariko barakina bambaye impuzu z'ubururu n'izumutoto uhishiye n'ikibuga gisa neza. Impande yaho hariho amazu, ibiti n'ibindi vyishi.

Inzu yo kwigiramwo hasi harashaje cane ariko amabati yaho ameze neza, n'ikibanza kiboneka yuko cashaje, biboneka yuko ari ubuzu bwa sugumwe bwashaje.

Icure ryubase ku buhinga bwa kija mbere rigeretse kabiri imbere y'igishure hari ikibuga c'umupira w'amaboko ikibuga cubakishije ishima ikomeye ikibuga ciza cane gikoze neza.

Ikibuga c'umupira w'amaguru harimwo abahungu bariko barakina, inyuma y'aho hariho ibiti birebire hamwe n'ibarabara, ni ikibuga ciza cane kimwo ubwatsi bwiza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abakobwa bambaye imipira yera, eka n'abandi bambaye impuzu nziza cane. Impande yaho hariho ibiti birebire vyiza cane, bisasagaye cane.

inzu nziza yubakishije amatafari aturiye iriko urugi rukomeye rw'icuma rusize irangi imbere hariko amakaro y'amabarabara ariko n'amavomu amakaro meza cane isakaje amabati akomeye cane

Ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo abakinyi bariko barakina; bambaye imyambaro itandukanye barashagije. Turabona impande y'aho n'abarorerezi kandi impande y'aho hari utwatsi twiza cane.

Akazu ka sugumwe ka kijambere akazi ka sugumwe bakoresha mu kizungu, akazu ka sugumwe gakoreshwa n'abantu b'abakire, ako kazu kari kubatse neza gashashemwo neza isima gasakaje amabati akomeye cane nkako mu kizungu.

ikibuga cyo gukiniramo cy'abana impande yaho hariho ibiti amazu meza cyane asize amarangi yera nikibuga gisize amarangi atukura na yera hariho n'ibintu by'abana byo gukiniramo

utuzu twasugumwe twishi tw'abanyeshure two tuzu twubatse ku buhinga bwa none dufise imiryango isa n'ubururu irasize irangi utuzu bakorera isuku kandi dusakaje amabati akomeye

Ikibuga c'umupira w'amaboko gisa neza cane, hasi gisize amabara meza cane ,harimwo abakinyi bariko barakina bambaye imyambaro y'imyidagaduro ,eka impande yaho hariho ibiti birebire vyiza cane kandi hariho n'abarorezi bariko barorera uwo mupira.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, harimwo abakinyi bambaye imyambaro yera n'iyirabura. Abandi bambaye imyambaro isa n'urwatsi rubisi. Hariho impande y'ikibuga abarorerezi bambaye impuzu z'ubururu. Inyuma y'aho, hariho inzu nziza cane igeretse ndende.

Akazu kasugumwe ka kijambere ko mu kizungu .Ako akazu kasugumwe kasikuye neza ku mpomeza ko gasize amarangi imetsa cane n'ejuru isakaje amabati akomeye cabe.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ikibuga gisa neza cane gisize hasi gifise imirongo miza harimwo abakinyi bafise imipira ibiri bambaye imyambaro yera n'iyabura inyuma yaho hariho amazu meza cane.

ikibuga c'umupira w'amaboko gisize amarangi meza cane gifise imirongo myiza cyane harimwo abakenyi babiri bambaye imipira isa abandi bambaye imipira yirabura n'iy'ubururu impande yaho hariho abarorerezi bicaye ku ntebe.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo abakinyi bariko barakina umupira impande yaho hariho abarorerezi bariko barorera uwo mupira hariho ibiti amazu impande y'ico kibuga.

Akazu kasugumwe gashaje, ako kazu kasugumwe, ntigakorofye neza, kubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Ku mpome hasize isima ikomeye cane.

Ishure ryiza cane ishure ryiza ryubatswe ku buhinga bukomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibuga c'umupira w'amaboko hirya y'ico kibuga c'umupira w'amaboko hari ivyatsi biringaniye neza cane bifise amababi asa n'akatsi kabisi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ni ikibuga gisize isima, harimwo abakinyi bariko barakina; gifise urusenga hejuru. Impande yaho hari ubwatsi busa n' urwatsi rubisi bwiza cane.

Abantu babiri bari bambaye neza bambaye n'ibintu vyo kwikingira ku ntoke bari mu nzu y'ubushakashatsi bariko baravanga ibintu n'ibindi kugira bamenye ico batora inyuma yabo hari ho nikibaho.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubatse k'ubuhinga bikomeye, harimwo abanyeshure bambaye impuzu zitandukanye, eka ndetse mbere ntibambaye imyambaro y'ishure ,imbere hariho umwarimu ariko arabigisha abasigurira yongera yandika no kukibaho.

Inzu yubushakashatsi yubatse neza cane yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane mwiyonzu harimwo ivyuma bitandukanye, amarobine ajana imyanda iyo bahejeje kuvanga ibintu n'ibindi kugira ntibihavure biteza ingorane kubandi bagaruka kuvanga ibindi bintu.

Inzu y'ubushakashatsi nini kandi nziza cane, yubatse neza. Hasi hari intebe z'abantu bicarako baje mw'iyo nzu y'ubushakashatsi kwiga ivyigwa. Yubakishije n'amatafari aturiye kandi meza cane asize n'amarangi yera meza cane.

Ikigo c'ubushakashatsi cubakishije ubutafari buturiye, imbere hariho aka bido karimwo amazi, hariho igicapo co kwigiramwo ivyigwa bijanye n'ubuvuzi ibihimba vy'umubiri vyose.

Ishure rinini Kandi ryiza cane, ryubakishije amatafari manini kandi aturiye. Amatafari akomeza inzu, ririko impome z'isigishije isima, kandi isima ikomeye.

Inzu y'ubushakashatsi ni inzu yubakishije amatavari aturiye ni inzu irimwo imeza nzeza cane zera harimwo udutewe dutoduto eka ni inzu ishajije neza cane ifise amadirisha ameza cane.

Inzu y'ubushakashatsi, ni inzu yubatse mububuhinga bwa kijambere harimwo ivyuma bizana amazi, yubakishije ubutafari buturiye imbere hariho ibinogo bisize neza biriko amakaro yera.

U y'ubushakashatsi inzu y'ubushakashatsi bw'igisata c'ubuganga harimwo igipupe abanyeshure biza ivyo ubuganga bigirako igipupe gihagaze ku kantu ka gikingira ntikigire ingorane yubakishije amatafaro imeja cane ku buhinga bukomesha.

Inzu y'ubushakashatsi harimwo irobine ry'amazi hari impome zi sa neza cane hasi hariho amakaro meza cane yera ni ikibanza tija cane c'ubushakashatsi ega nawe bokiraba bonezego.

Inzu y'ubushakashatsi yubatse neza cane , hasi hasize isima ikomeye meza Cane ,iyo nzu y'ubushakashatsi irimwo intebe zakozwe numuhinga yavyigiye zikomeye cane zirezire abantu bicarako iyo baje kumvanga ibintu nibindi.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane ishashemwo amakaro yera imbere hariho intebe hirya yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Isize kumperanimpera irangi ryera.

Inzu yubushakashatsi mubuhinga harimwo igihome cera kimeze neza cane gifise amadirisha meza cane uruhome rusize amarangi meza cane harimwo abanyeshure bambaye uniforome zibaranga neza cane nabandi banyeshure bahagaze mumadirisha bariko bararunguruka

Inzu y'ubushakashatsi yubatse mu buryo bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye, hasi hasize isima isa neza cane yera ni inzu isharije neza cane.

Inzu y'ubushakashatsi bw'uvuzi hariho abagabo bambaye imyambaro yera ibigenewe mu kuvura abaganga bambara iyo bariko baravura bariko baraba umuganga ariko avanga ibintu n'ibindi.

Inzu yububiko bwibitabo ifise ububati bwinshi bugeretswe cane harimwo ibitabo vyishi cane bigerekeranye hariho urupapuro ruriko amajambo harriko ibicapo vy'ubururu, n'ivyirabura hamwe nivyera.

Inzu ishingura ibitabo. Inzu yubakishije amatafari aturiye, iyo nzu irimwo ibitabo vyiza kandi birimwo ubumenyi. Ibitabo vy'ibiharuro, ibitabo vy'ubushakashatsi kugira abanyeshure bagire ubumenyi bwiza.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo n'inzu yubakishije ubutafari buturiye indani harimwo Ibitabu imbere yaho hariho imeza isasheko igitambara c'umuhondo harimwo n'iradiyo harimwo n'intebe nziza cane .

Inzu babikamwo ibitabo, iyo nzu yubatse neza, yubakishijwe n'amatafari akomeye cane, iyo nzu harimwo ibitabo vyinshi biteye igomwe, ivy'ibiharuro, ivy'ubuhinga eka ndetse n'ibindi.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo yubakishije ubutafari buturiye, harimwo ibitabo vyinshi, bifise ububati bwinshi harimwo ibitabo, hari impande yariho, hamwe hariho urupapuro hejuru.

Inzu yubakishije amatafari akomeye cane kandi aturiye, iyo nzu imanitsemwo amashusho acafyeko ingene amaraso atembera mu mubiri, ibishusho vyiza cane.

Ishure rire rire gose ryubakishije amatafari aturiye muga mwayo matafari hariyo ayera wogira ngo bayabumvye mw' ibumba rifise amabara kw' iryo shure hamanitseko ikirangamisi cereka abanyeshure amatariki yo gutonderako.

Ishure ryintango, ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize amabara meza, hariho isuku ryinshi. Risakaje amabati meza cane, hariho imbere y'amashure abarimu bariko baraja kwigisha abanyeshure.

Imeza nziza cane yari ishanjeko igitambara, kw'iyo meza hari urupapuro rwanditseko amajambo, hariho n'akantu batekeramwo izindi mpapuro, hariko ni kaye ryiza cane.

Ishure nshingiro ryiza cane iryo shure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakajwe n'ibiti bikomeye cane, iryo shure ririmwo intebe nziza cane kandi hasi harashashe n'itapi.

Ishure ry'intango, ishure ry'intango. Amashure amwe yubatse ku buhinga bwa kijambere, ayandi yubatse mu buhinga bwa none, impande yaho hariho abanyeshure, bashajije bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ry'intango rirerire rishaje rwose, iryo shure nta suku barigirira; risakaje amabati ashaje kandi risize n'isima yari ikomeye. Imbere yaryo harashashe neza hariho n'ibiti bifise amababi y'akatsi kabisi.

Ishure ry'intango ishure ry'intango ryubakishije ubutafari butukura turabona mu kibuga harimwo abanyeshure bambaye amakaki n'abandi bambaye iniforome nziza cane imyambaro myiza cane n'idarapo ry'igihugu cacu ciza c'Uburundi.

Ishure ry'intango: Ishure ry'intango risize neza cane amabara yera n'ayatukura, rifise amadirisha meza harimwo intebe zikoze mu buhinga bwa kijambere nziza cane.

Ishure ry'intango, ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize irangi ryera, imbere hariho impapuro zibiri, rumwe rw'umuhondo, urundi narwo rwera.

Ishure rirerire kandi ryiza cane ryubakishij' amatafar' aturiye, iryo shure rirasiz' amarangi yera, imbere yiryo shure har' ikibaho cirabura ryanditsek' ikibaz' abanyeshure bagira bakore.

Ishure ryiza cane ry'abigenga. Risize amarangi meza ateye igomwe. Ryubatse neza, risakaje amabati akomeye. Imbere y'aho ryari rifise ikibuga kirimwo ubwatsi bw'urwatsi rubisi, n'ibiti vyiza vyo kurishariza.

Amashure nshingiro menshi kandi meza cane asakaje amabati atukura, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo ibiti bibiri bisagaraye cane harimwo abanyeshure, hariho n’igiti c’idarapo ry’Uburundi cacu.

Ishyure shingiro imbere yaryo hari ikibuga gishashe neza gyubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane rifise ibiyo vyiza risize ibaragera risakajwe n'amabati akomeye.

Ishure ry'itango ryiza cane risize amarangi meza cane, yera. Imbere mur' iryo shure hariho intebe nziza cane zikomeye, zikozwe mu buhinga bwa none, biboneka ko zakozwe n'umufindi abizi.

Ishure ry'intango ryiza rwose rishasha ryubatse ku buhinga bwa kija mbere ribakishije amatafari aturiye akomeye cane risakaje n'amabati akomeye gose asize n'irangi rifise inzugi zisize irangi.

Umugore w' umwarimu yariko asoma indome kukibaho cirabura umugore yari akenyeye igitenge ahetse umwana n'isume umugore yari yambaye ishati yera yisemvye igitambara cera mumutwe.

Ishure shingiro ryubakishije amatafari aturiye meza cane kandi akomeye, imbere yiryoshure harimwo ikibaho ryanditseko ijambo igice ishure ryoroganije neza ririmwo akabati babikamwo ibitabu, naho bashira imyanda nk’ibipapuro.

Ishure ry'intango rishaje, ryubakishijwe amatafari ahiye, imbere hariho urupapuro rucafyeko umupira, intebe, hacafyeko ibiti.

Ishure shingiro ryubatse ku buryo bwa kijambere ryubakishije ubutafari buturiye irageretse hejuru rifise ingazi ziduga hejuru ni ishure ryiza cane.

Ishuri ry' intango ryiza cane ,ryubakishije amatafari aturiye, iryo shuri rirasize amarangi yera, k'ubwinjiriro hari utugazi ku mpera z'utwo tugazi hari ivyuma, bitangira abantu ntibarwe hasi iyo bariko baraduga mu nzu yo hejuru.

Ishuri ry'intango ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere, rirasize amabara meza cane, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bw'iza cane ,ahandi ntabwatsi buhari.

Ikibaho cirabura kiri k'uruhome, ikibaho kiboneka yuko kidahanaguyeko neza, bacandikishiheko ingwa yera n'ingwa y'amabara, ivyirwa vy'ibiharuro n'ivyirwa vy'amajambo.

Ishure ry'intango. Ni shure ry'intango risa neza cane, amabati arashaje, ni ishure rifise ikibuga cagutse, inyuma yaho hariho ibiti n'imbere yaho hariho ubwatsi bumeze neza cane.

Ishure ry' intango rishaje ryubakishij' ubutafari buhiye, imbere harih' ikibaho cirabura canditsek' ibiharuro, imyimenyerez' abanyeshure bariko barakora, harih' umunyeshur'umw' arimber' arik' arakor' ibiharuro.

Amashuri mato y'abana amashuri ashaje yubatswe kera asakajwe amategura hari n'akazu gatoya imbere yayo gasakaje amabati akaba akikujwe n'ivyatsi bibisi amababi yakatsi kabisi.

Ubuzubwa si ugumwe bw'ishi ubuzu bw'abanyeshure ubuzubwu bakishije amatafari aturiye, kandi akomeye basakaje amabati akomeye bufise imiryango iriko inzugi zisize amabara imbere yaho hari amashuge yanikiyeko impugi.

Ishure ry'intango uwu rifise umushinge wubakishije amabuye ryubakishijwe amatafali aturiye rifize irangi rera rifise ibiyo bimeze neza imbere yaho hari ikibuga.

Ishure ry'intango rimeze neza ryubatse mu buhinga bwa kijambere rigeretse, imbere yaho harijo ikibuga harimwo igiti hamwe n'idarapo. Ririmwo kandi n'abanyeshure bashajije cane.

Ishure ryintango ryubakishije amatafari aturiye rifise amadirisha meza cane risakaje amabati meza cane imbere yaho hariho abanyeshure bari mukibuga abandi begamiye kumpome

Ishure ryintango ryiza cane hasi hasize isima ikomeye cane impome zayo ziteye egomwe woraba ntiwoheza zifise amadirisha meza cane ariko nibitambara vyiza cane biboneka ko ari ibiro vyumuyobozi

Inzu nziza cane, inzu y'ububiko bw'ibitabo, irimwo ibitabo vyinshi cane bitonze ku murongo neza na neza. Harimwo amameza y'umuzingi meza cane ateye igomwe kuraba, n'intebe abanyeshure bicarako iyo baje gusoma ibitabo.

Ishure ry'intango ryubatse ku buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye, impande yaho hariho ubwatsi busa neza cane, inyuma yaho hariho igiti kirekire gifise amashami meza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishije ubutafari buturiye yubakishije amabati meza cane inkingi zisa neza cane risiyizeye iranga ry'ubururu imbere yaho hariho ikibuga harimwo mu munyeshuru umwe hamwe n'igiti kimwe gisagaranyo.

ishure ryintango rishaje n' ishure rigeretse naho rishaje risize amabara yera impande yaho hariho ibiti bisa neza birebire vyinshi kandi cane impande yaho hariho n ' ibarabara.

Ishure nshingiro rishaje, ishure nshingiro ryafashwe nabi, abarimu ntibahimirije abanyeshure. Intebe zishaje bagiye barandikako, intebe imwe iriko impuzu yirabura.

Ishure ry'intango rishaje cane, amabati ashaje cane, impome zabomaguritse, imbere yaho harimwo ikibuga kirimwo ubwatsi busa n'urwatsi rubisi, hariho ibiti, hariho imbaho, vyerekana yuko iryo shure batarikorera isuku.

Ishure ry'intango ryiza cane kandi rishasha, rikomeye, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi meza cane, akomeye cane . Kur'iryo shure hamanitse impapuro zanditseko amajambo atandukanye umuntu wese ahaciye abanza kuyasoma.

Ishure ry'intango ryubatse k'ubuhinga bwakijambere rigeretse, impande yaho hariho idarapo ry'igihugu c'uburundi, rifise ubwatsi bumeze neza impande yaho hariho igiti kirekire.

Ishure ry'intango ryubatse mu buryo busanzwe, ryubakishije ubutafari buturiye. Imbere hariho urupapuro rucafyeko inzu, ubuyabu, ibirahuri ndetse n'ibindi.

Ishure ry'intango rigizwe n'amashure meza asize cane, amashure asakaye n'amabati atukura, imbere yaho hariho ikibuga kinini kirimwo utwatsi twiza dushariza iryo shure.

Eky'intamwo yiza cane kibakishije amasafari aturiye, kandi akomeye cane difise imiryango isize amarangiyera risakaje amabati akomeye cane iryo shure imbere ku muryango haranditseko ivyandiko vyerekana ibikorerwa mwowo muryango.

Ishure rito rito ryubakishije amatafari aturiye Kandi akomeye cane, rifise umuryango ukomeye cane w’ivyuma, usize irangi ryera, imbere yiryo shure handitseko ivyandiko vyerekana ibikoregwamw’uwo muryango.

Ishure ry' intango ryiza cane ryubakishije ubutafari buturiye ishure risa neza cane imbere yaho utwatsi dusa neza cane ishure ryubatse kubuhinga bwa kijambere.

Amashure menshi ageretse, ayo mashure asakajwe amabati ashaje. Imbere yaho har'ikibuga, ayo mashure arasize amabara yera, yubakishije amatafari aturiye Kandi akomeye.

Ishure ry' intango rishaje cane iryo shure imbere hari ikibaho canditseko ivyigwa vyinshi ibiharuro vyo guteranya ivyo kugwiza ivyo gukuramwo n' ivyo kugabura imbere hari umunyeshure ariko arakora.

Ishure shingiro, iryo shure imbere hari ikibaho c'irabura, ariko arigisha abana ingene basoma ijambo ubukene, yaricagaguye neza cane, yambaye ishati irimwo amabara yera n'ayirabura, afise n'umushatsi mwiza cane.

Amashure y'indaro meza cane ayo mashure yubakishije amatafali aturiye, kandi akomeye ayo mashure arasize amarangi yera ayo mashure asakaje amabati meza cane, kandi akomeye.

Ishure ry'intango, ryubatswe neza risize uruhande rumwe urindi ntirusize, ryubakishije ubutafari buturiye, imbere yaho hariho igiti kimanitseko inkengeri kugira abanyeshure baze barumva k'umwanya ahugeze.

Ishure ryintango n’ishure ryintango rimeze neza cane risize isima nziza hasi harimwo intebe n’ishure riboneka yuko inyuma ataruhome ruhari n’ishure risakaye neza.

Ishure ry'intango rishaje cane wabigishure ni bwo rishaje ryari ryubatse ku buhinga bwa kija mbere ubuhinga rigeretse bagiye barasigamwo udutoboro twinjiza akayaga mw'ishure nk'akarorero nkiyo hashe uwuje kubwo uumahagume hari akayaga.

Ishure ry'intango. Ishure ry'intango risize amabara yera, rifise amadirisha acamwo umuco mwiza, rifise intebe nziza cane z'ibiti kandi zipanze neza.

Amashure akikujwe n' ibiti vy' iminyari murupangu ayo mashure yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane amwe asakaje amabati ashaje ayandi asakaje amabati mashasha.

Ishure ry'intango. Ishure ry'intango risakaje amabati yashaje. Turabona kandi ikibuga kirimwo ubwatsi busa n'urwatsi rubisi, turabona kandi n'ibiti inyuma y'iryo shure.

Ishure shingiro ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure rimanitseko urupapuro ruca afyeko inzu igikombe icupa na kayabu urupapuro.

Ishure ry'intango rimwe ryubakishije ubutafari buhiye ,irindi rigizwe nimbaho risakaje amabati y'ubururu impande yaho hariho igiti nikibuga kikrimwo ibitoki vyiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane rwose , imbere yiryo shure hari ikibaho canditseko amajambo atandukanye iryo shure risize isima ikomeye cane, iryo Shure ikibaho ntigihanaguye neza cane .

Ibiro vy'umuyobozi w'ishure shingiro, ibiro vy'umuyobozi vyiza birimwo imeza zishasheko ibitambara vyiza ziriko n'intebe zimeze neza bisizemwo amarangi ameze neza eka ntiborara.

Ishure ry'intango rishaje cane. Iryo shure ryubatswe mu myaka ya mirongo indwi. Iryo shure ryubakishijwe amatafari, mugabo ariko arasaza. Risakaje amabati ashaje cane. Imbere yaryo, hari abanyeshure bariko barakina.

Ishure ry’intango rishaje ry’ubakishije ubutafari buturiye isakaje amabati yashaje, imbere yaho hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga eka n’abanyeshure ubona yuko bashajije cane.

Ishure shingiro rishaje cane ityo shure imbere yaho hari ikibuga gishashe neza mugabu gishaje uruhande rumwe rurimwo ivyatsi bifise amababi asa na kazi kabisi ahandi n'ibugusa ntabi hari.

Ishure ry'amqhure matomato y'intango, harimwo abanyeshure bambaye impuzu zitandukanye, bariko biga gukoresha imashini nyabwonko, mw'iryo shure harimwo imashini nyabwonko nyinshi, n'imeza zikoze neza, kandi nziza cane.

Ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buturiye isakaje amabati asa n'urwatsi rubisi imbere yaho hari ikibuga kimwu bwatsi gusa nicatsi kibisi n'ibiti biri impande ishoreye.

Amashure nshingiro meza cane yubatse ku buhinga bwa kijambere, ageretse, hariko abanyeshure bambaye amaniforome meza cane, abakobwa beza cane bambaye bikwijije neza cane.

ishure ry'intango ryiza cane mu kibuga harimwo ibiti vyiza cane bifise amababi asa n'akatsi kabisi meza cane mu kibuga harimwo abanyeshure harimwo n'idarapo ry'Uburundi ryiza cane.

Ishuri ry'intango ryiza cane rifise urupangu rwubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane kurupangu hari ivyuma biduga abanyeshure baduga bifadikishije munzu yo hejuru kugira ntibakoroke.

Ishure ryintango rishaje cane ryubakishije amatafari yakera akomeye cane risakaje amabati ashaje imbere yaho hashanje mukajagari hariho imbere yaho kandi nabanyeshure bambaye umwambaro wishure

Ishure ry'intango. Ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buturiye imbere hari ikibaho canditseko urutonde rw'ivyigwa hamwe n'akabati keza cane. N'ishure ryiza cane.

Ishure ryintango rishaje cane iryoshure ryubatswe kera narindi ishure ririmwo nintebe zishaje cane abanyeshure bafashe nabi bazandikako kandi zimwe zaravunaguritse zubakishijwe nibiti biriko ingese

Ishure ry’intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kw’iryo shure hamanitseko urupapuro rwanditseko ibiharuro mu rurimi rw’igifaransa kugira abana baze barasoma baguma bavyiyibutsa ntibavyibagire.

Abanyeshure bari mwishure ryiza ryubakishije amatafari meza aturiye kandi akomeye cane amadirisha yari yuguruye bariko bariga bariko bimura ivyo umwarimu yariko arabasomera.

Umwarimu yambaye ishati y'ubukarokaro afise umushatsi wirabura ariko arigisha abana gusoma ijambo ubukene ahera ku rudome u akabereka neza kugira babitahure.

Ishure shingiro ryubatse neza cane risize amabara meza cane , kumadirisha no kumiryango hariko ibiyo bimeze neza n’ibitambara bihakingira biboneka ko vyari ibiro vy’umuyobozi w’iryo shure Kandi vyiza cane.

Ishure y'intango iyo nzu iboneka kwari ibiro vy'umuyobozi vyubatse neza cane hariko impeza rishasheko ibitambara vyiza cane n'intebe nziza cane zo mu gicungu nk'ivyo biro hasize amabara meza cane ateye igo mwe.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere. Impome zaho zisize amabara meza, meza cane. Amadirisha yaho ni meza, afise ibiyo vyiza cane kandi risakaye amabati meza cane.

Ishure shingiro rishaje, iryo shure imbere hariho ikibaho cirabura, ririmwo intebe n’imeza zishasha n’abanyeshure bicaye ariko bariko baregeranya ibitabo, amakaye , indobo.

Ishure ry'intango ryiza cane imbere y'iryoshure hari ibarabara ryakaburimbo. Iryoshure ryubatse rigeretse abanyeshure biga musi, ibiro vy'umurongozi navyo biri hejuru vyubakishijwe kandi amatafari aturiye kandi akomeye cane gusumba amanyeshure y'abanyeshure.

Amashure menshi baheruka kubaka. Ayo mashure imbere yayo hari utuzu twa sugumwe. Hirya hakikujwe n'ivyatsi bifise amababi asa n'ugwatsi rubisi. Imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro yiryo shure biboneka ko bariko barakina.

Ishure rya Kaminuza ryubakishije ubutafari bukomeye buturiye rifise imbere nurupapuro ruriko inzu, ibirahuri, ubuyabu eka nibindi bifasha abanyeshure gutahura iyo binjiye mwishure.

Ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane kwiryo shure haramanitseyo nurupapuro rwanditseko amajambo yerekana aho umunyeshure uwariwe wese yinjirira.

Ikigo c'amashure yisumbuye kigeretse kabiri mu buryo bw'amagorofa ikaba gisize ibara ryera hasi hakaba hari utubuye n'amashurwe ahateretse, kandi hakaba ahari imodoka ihagaze imbere y'ico kigo hakabari n'abanyeshure bahagaze hasi no hejuru.

Ishure ry'intango rinini kandi ryiza cane ryo ku buhinga bwa kijambere ririmwo abanyeshure bimosheje neza cane. Umwe ariko arakoresha imashini nyabwonko ihateretse ku ntebe.

Ishure ry' intango ryubakishije ubutafari buturiye, rifise amabati ashaje, ni ikibanza gishaje cane, ibibanza abanyeshure bakiniramwo vyarononekaye, rifise ikibanza bakiniramwo gitoya.

Ishure ry'intango rishaje cane gose rihakishije amatavali aturiye, kandi akomeye cane gose imbere y'iryo shure hari abanyeshure abahungu abakobwa batandukanye biboneka ko batakigirira isuku.

Ishure ryintango ryiza cane iryoshure ryigishako abarimu babakire baje nimodoka nziza cane imbere yiryoshure hari abigisha benshi bariko barihweza abanyeshure babo kuruhande hari ibiti vyamababi asanakatsi kabisi kandi vyiza cane

Amashure yintango menshi imbere yaho hariho ikibuga kirimwo abanyeshure benshi idarapo yigihugu cacu cuburundi hamwe nibiti vyiza cane

Ikibuga kiri hagati y'amashure mashasha n'amashure ashaje, amashure mashasha yo inzugi zisize irangi ryiza zisakaje n'amabati meza mashasha, kandi amashure ashaje asakaje amabati ariko arasaza, imbere y'amashure hariho n'amashurwe yo gushariza ishure.

Ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buturiye isakaje amabati meza cane, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo igiti kirekire ciza cane Kandi kimeze neza.

Ishure ry'intango, ishure ry'intango ku ruhome hariho urupapuro ruriko amajambo, hariho ikibaho cirabura n'uruhome rusize amabara yera, n'ikibaho gisa neza cane.

Ishure shingiro ryiza cane. Iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Iryo shure risize amarangi yera isakajwe n'amabati akomeye cane kure y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza.

Amashure y'intango meshi cane abanyeshuri bigamwo ayo mashuri n'imeza cane asize amarangi yera ayandi ntasize yubakishije ubutafari buturiye asakajije mugabo amabati ashaje n'imbere y'iryoshure hari ikibuga kimeze neza cane.

Ishure ry'intango; ishure ry'intango rigeretse, risa neza cane; risakaje amabati, ryubakishije ubutafari buturiye. Imbere yaho hariho ikibuga gisa neza cane, ni ishure ryiza cane.

Amashure menshi , amashure ashaje ayo mashure yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y' ayo mashure hari ikibuga harimwo abanyeshure bariko barakina mu mwanya wo gukina.

Ishure ry'intango; ishure ry'intango risa neza risize amabara atukura, n'ayera. Ni ishure imbere yaho hari ikibuga turabona kandi imodoka nziza cane ntoya.

Ishure shingiro ry'intango ry'amashure matomato ryubakishije amatafari aturiye imbere kw'iryoshure hamanitse urupapuro rwanditse o amajambo, rucapfyeko umupira, intebe n'ibindi.

ishure ry'intango, ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buturiye imbere hariho ikibaho canditseko umusi hamwe n'amatariki, n’ishure ryiza cane.

Ishure ry'intango ryubatse mu buryo bwa kijambere, risize irangi ku gipande co hepfo; Hejuru ntirisize haboneka ubutafari buturiye, bwubakishije isima ikomeye cane. Imbere yaho hariho inkengeri yerekana aho abanyeshure bageze baca.

Ishure shingiro rinini cane gose, ryubakishije amatafari aturiye akomeye cane n'amabuye, imbere yaryo hariho abanyeshure bariko bararikorera isuku barikoropa, imbere yaryo hari ibiti vy'idarapo, imbere yaryo kandi hariho n'ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije ubutafari bukomeye hamwe n'isima nziza cane rifise amabati meza cane imiryango yazo imeze neza irasize eka amadirisha nayo arimwo ibiyo vyiza cane

Amashure menshi kandi meza cane, amashure yubatse ku buhinga bwa kijambere asakaje amabati akomeye cane amwe asakaje amatigura, imbere yiryo shure hariho abakobwa beza cane umenga n'izuba riserutse.

Ishure shingiro riteyemwo ibiti vyo kurishariza ,iryo shure shingiro rimwe rirashaje ,irindi nirishasha yuguruye umuryango imbere yaho hari imodoka y'abarimu baje kwigisha abanyeshure.

Ishure ryiza cane ,ishure rifise impome zisize irangi ryera niryaruje, iryo shure rikaba ririmwo intebe nyinshi, zishasha ari ziboneka nk'iziheruka gukogwa.

Ishure rinini cane, ishure ryubakishije amatafari aturiye, amatafari akomeye cane kw' iryo shure hamanitse ko urupapuro rushafye ko ibintu bitandukanye ,nk'akarorero ,nk'inzu akayabu, n'ibindi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buryo bwa kiryambere ishure risitse amabara yera .nishure ririmwo intebe nyinshi kandi zimeze neza ese nishure risitse hasi isima imeze neza.

Ishure ry'intango yubakishije amatafari aturiye ryubatse m'ubuhinga bwiza imbere hariho urupapuro rumanitse hejuru rucapfyeko imipira, intebe, ibiti eka n'ibindi vyishi cane.

Ibiro vy'umuyozi w'ishure. Ibiro vy'umuyobozi w'ishure vyubatswe neza cane, harimwo intebe nziza cane zakozwe n'umuhinga yavyigiye, ziteye igomwe, umuyobozi n'abarimu bicarako mu biro.

Ishure ryubakisije amatafari aturiye. Amatafari akomeye cane, rifise inzugi zisize ibara ry'agahama, ishure rikomeye cane, imbere yaho hari ikibuga.

Amashure yintango menshi cane n'amashure meza cane basiga amarangi kugira bayakingire uruverezi rw'imvura hariho nayubakishije amatafari aturiye mugabo adasize, imbere yiryo shure hari ikibuga gishashe neza cane, nruha n'igiti kimeze neza cyane cyo kuyashaze

Ishure shingiro ryiza cane. Ishure shingiro ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Rifise imiryango myiza cane, kandi ikomeye cane isize ibara ry'agahama.

ishure y'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere rifise impome zisize neza harimo indani igiti, rifise urupango rumeze neza cane kandi rurerure.

Ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buhiye risize irangi yera, mw'ishure rimeze nk'irishaje cane. Inyuma yaho hariho ibiti vyiza cane birebire kandi bimeze neza cane.

Inzu nziza cane ,inzu irimwo udutebe dusize amarangi meza cane ,twiza cane harimwo amameza ashasheko ibitambara vyiza cane iboneka ko ari inzu y'umuyobozi hariko udukoresho n'utundi kandi twiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane risize amabara, hicayemwo abanyeshure bambaye iniforome nziza cane. Imbere hariho umwigisha w'umugore afise imishatsi miremire, ariko arandika ku kibaho kugira abanyeshure batahure neza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishijwe amatafari akomeye kandi cane yabumbwe n'abahinga, asakaje amabati akomeye cane imbere y'ayo mashure hariyo ibiti bifise amababi asa n'akatsi kabisi kandi meza cane.

Utuzi uwo twasiugumwe twishi cane tw' abanyeshuri dusikwye neza cane twubatwishije amatafari atubiye, kandi akomeye cane, dusakaje amabati akomeye cane, imbere y'uco tuzi twasugumwe hariho n'amashugwe.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye ryubatse mu buhinga bwa kijambere rirafise ingazi ziduga mu nyubakwa yo hejuru n’ishure ryiza cane.

Ishure ryisumbuye rishaje, ishure ryanditseko amajambo ku mpome, rifise amadirisha ashaje, umuryango ushaje, impome zishaje naho zisize, hariho igipande kimwe gisize urangi ry'ubururu.

Ishure ry'uburaro ry'abanyeshuri, iryo shuri imbere yaho hari ikibuga gishashe ciza cane gishinzemwo igiti c'idarapo ryu Burundi rifise amabara meza cane, hambavu yiryo shure hari inzu bariko barubaka igeretse.

Ishure ry'indaro ryitiriwe Mutima Mweranda ririko urugi rw'ivyuma bisize irangi ryiza cane yubakishije amatafari aturiye akomeye cane.

Ikibuga kirimwo i drapo ry'uburundi hirya yaho hubatse inzu zisakaje amabati ashaje nizishakaje amabati mashasha amashure imbere yaho hariho umunyeshuru.

Ishure rya segondere risakaje amabati ashaje ryubakishije n'amatafari aturiye mugabo, ariko arasaza imbere yaho hariho ishure rishasha rizorisubirira ryubatse rigeretse ryiza cane risakaje amabati akomeye cane.

Amashure menshi amashure yubatse kuburyo bukomeye ayo mashure yubakishije amatafari ahiye aturiye asakaje amabati yera ayo mashure hirya arafise n' utuzu twasugumwe tw' abanyenshuri.

Ishure nshingiro, ishure nshingiro ryubatse ku buhinga bwa kijambere, imbere y'aho hariho ikibuga kirimwo ubwatsi bwiza cane busa no ku catsi kibisi, hari n'imodoka nziza cane zunguruza abarimu batonze ku kazi.

Ishure shingiro. Ishure shingiro rishaje ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane, rifise amadirisha meza cane, impande yaho hariho ibiti birebire, n'ikibuga gishashe neza cane.

Ikibaho candisteko ikibazo co kwishura ego canke oya. Ica mbere: Mu karere ko mu mitimba, inzu zikikijwe n'imirima? Ikibazo ca kabiri: Urushana n'igihe c'umwaka wirima? Ica gatatu: Ibuye riradufasha kumenya umwanya ? Umubanyi mubi aragutabara uri mu ngorane.

Ishure ry'intango ishure ryiza cane gibakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane mbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza n'amashurwe aringaniye neza yo gushariza iryo shure kugira rigume risa neza.

Ishure shingiro ryiza cane hariho amashure menshi yubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane ayo mashure asakaje amabati akomeye cane amwe asakaje amabati ashaje.

Ishure rya kijambere, ishure ryubatse neza cane, iryo shure ryubatse mu buhinga bugeretse, imbere y'iryo shure hari abanyeshure benshi, imbere y'iryo shure hariho n'ikirangaminsi, abanyeshure barabako kugira bamenye iyo biga.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buryo bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, rigeretse. Ni ishure imbere yaho hariho amashugwe ashariza iryo shure, hariho ikibuga ciza cane.

Ishure nshingiro ry'uburaro bw'abanyeshure. Imbere yiryo shure hari amashugwe, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati ashaje.

Ishure nshigiro gifise ikibuga gishajije cane amashure yaho yubakishije udutafari duturiye rifise urupangu rwubatse kuburyo bwakijambere rifise nibiti inyuma yaho nishure rimeze neza cane

Ishure ryiza cane ishure ry' uburaro bw' abanyeshure iryo shure rifise urupangu gwubakishije amatafari aturiye kandi akomeye kuri ugwo rupangu hariko amarangi yera imbere y' iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane.

Ishure ryisumbuye, ishure ryisumbuye ryubakiye hepfo y’ubutafari buturiye bumeze neza bukomeye, imbere hariho ikibaho c’irabura canditseko ikibazo abanyeshure bagira bakore mu rurimi rw’igifaransa amatariki yuwo munsi.

Ishure shingiro rirerire ryubatse, ryubakishije y'amatafari aturiye, asa neza, rirerire rigeretse, turabona kandi n'amabati ayisakaye.

Ryisumbuye mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije ubutafari buturiye, rigeretse imbere yaho hariho kibuga kimeze neza cane amashurwe asharije iryo shure eka ntiworaba ni ryiza cane.

Ikigo cindaro citiririwe umweranda gaburiele cubakishijwe amatafari aturiye indani harimwo ibiti eka nikigo kimeze neza cane gifise urupangu gifise inyubakwa nziza cane ziteye igomwe

Ishuri shingiro ryubakishije amatafari akomeye cane iryo shuri risakaje amabati akomeye cane imbere yiryo shuri hari ikibaho cirabura canditseko amajambo meshi ivyirwa vyabanyeshuri

Amashure menshi cane, ayo mashure yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye. Kw'ayo mashure asize amarangi yera, harimwo ayasakaje amabati mashasha, n'ayandi asakaje amabati ashaje.

Ishure ryuburaro bwabanyeshure, iryo shure rirubatse kubuhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari akomeye kandi meza cane amwe arasize amabara yera imbere yiryo shure hari ibiti vyamashurwe bihasharije.

Ishure shingiro , ishure shingiro ryubakishije ubutafari buhiye, n’ishure risakaye neza, imbere yaho hari ikibuga kirimwo imodoka ndende , imeze neza cane isize amabara yera.

Utuzu twasugumwe tw' ishure shingiro, tw'ubakishije amatafari 'aturiye, imbere yaho hari akabuga karimwo utwatsi twiza cane, impande yaho hari ibiti ibirebire.

N'inzu igeretse kandi nziza cane, inzu nini gose yubakishije amatafari aturiye akomeye cane. Isize irangi ryera ku ruhande hariho n'igiti gifise amababi y'akatsi kabisi. Imbere yiyo hariho ikibuga gishashe neza.

Ishuri ryisumbuye ryubakishije ubutafari buhiye ishuri rigeretse ryubatse mu buhinga bwa kijambere imbere yaho hariho ikibuga kinini cane impande yaho hariho izindi nzu zitozito zimeze neza.

Ishuri ry'uburaro rirerire kandi ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye risizeko amarangi yera iryo shuri hasi risizeko isima ikomeye cane.

Ishure shingiro, ishure shingiro rifise amashure yubakishije amatafari aturiye, amabati meza yashaje, turabona kandi ikibuga kirimwo i darapo ry'igihugu hamwe na etaje, hamwe n'inyubakwa igeretse.

Inzu igeretse cane imbere yaho hariho ikibuga kiriko ubwatsi busa n'akatsi kabisi ,inzu yubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye isakaje Amabati akiri mashasha.

Ishure ryisumbuye. Ishure ryisumbuye rifise amadirisha meza cane, risize amarangi meza cane, harimwo intebe za kijambere. Ni intebe zimeze neza, zimeze neza cane.

Ishure ryisumbuye ryubakishije ubutafari buturiye bushaje cane , n’ishure rishaje amabati ashaje, imbere yaho hariho idarapo y’igihugu c’Uburundi ikibuga kinini, inyuma yiryo shure hariho ibiti birebire.

Ishure shingiro, ryiza cane, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Iryo shure rifise uruhome rukomeye cane, rufise amabara yirabura n'ayera, ku muryango hari ivyuma bisize amabara y'agahama.

Ishure nshingiro rirerire gose , iryo shure ryubakishije amatafari aturiye Kandi akomeye cane, iryo shure risakaje amabati ashaje, imbere yiryo shure hariho ibiti vyiza cane vyo kurishariza.

Amashure menshi, amashure menshi cane asakaje amabati ashaje hagati mu kibuga hari idrapo ry'igihugu c'Uburundi n'imodoka yajemwo abarimu, imbere yayo mashure hari ikibuga gishashe neza.

Ishure rinini iryo shure rubagisize amarangi yera n'irangi igiyabura iryo shure risakaje amabati meza cane, kandi akomeye imbere y'iryo shure hariho ikibaho canditseko amajango.

Sure sneriro n'ishure ry'uburaro bw'abanyeshure iyo shure ryubatse ku buhinga bwa kijambere rigeretse kabiri iryo imbere y'iyo shure hari imodokari nyinshi abarimo bajemwo baje kwigisha bo abanyeshure bambaye imiforome nziza cane, kandi ziteyigo mwe.

Ishure shingiro, ishure shingiro ryubakishije ubutafari buturiye amabati ya shaje turabona ikibuga harimo idarapo y'igikugu cacu c'uburundi gisa neza.

Ishure shingiro ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambere. Ryubakishijwe amatafari aturiye harimwo n'isima. Isakaje amabati meza cane. Imbere y'aho, hariho ikibuga kirimwo ama modoka menshi yirabura, hamwe n'ayera.

Ishure rinini rwose riboneka ko ryigamwo abanyeshure benshi cane ririko ikibaho k'inini canditseko amajambo menshi ikibaho kibonekako kitari gihanaguye neza.

Ubuzu bwa siugumwe bwishi, kandi ubushaje bw'abanyeshure ubwo buzu bwa si ugumwe, naho bushaje nta sukubabukorera imbere yaho hari vyatsi biri mu kajagali ni zo mpamvu hashaje.

Ishure rinini ryiza cane rigeretse kabiri ryubatswe kubuhinga bwakijambere, imbere yiryo shure har' ivyatsi vyiza bisa n' urwatsi rubisi bitotahaye.

Ishure shingiro. Ni ishure ry'uburaro ry'abanyeshure, ryiza cane, ryubatse neza cane, bagirira isuku neza cane. Imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane, iryo shure risakajwe n'amabati asize amarangi y'agahama kandi meza cane.

Ishure ryisumbuye ishure ryisumbuye ryubakishijwe ubutafari buhiye nishure risakaje amabati meza cane eka imiryango ntiyugaye nishure imbere yaho hariho amashurwe ashajije iryo shure.

Ishure rinini cane, rifise imiryango isize ibara ryubururu ,iryo Shure ryibanze ryubakishije amabuye hejuru naho hari amatafari aturiye Kandi akomeye.

Ishure ryisumbuye ni ishure ryisumbuye irimwo abanyeshure bambaye imwambaro ibaranga yo kw'ishure rwicaye ku ntemu nziza cane imbere hariho umwigisha, ariko arabigisha ivyirwa hari ikibaho ata na kimwe canditseko.

Ishure ryiza cane ryubazi ku buryo bwa kija mbere ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane impome zisize amaranga meza cane amajisha yubakishije ivyuma imiryango isize iranga irera.

Mishure shingiro zubakishije ubutafari buturiye rigeretse risize amabara yera gifise ikibuga kimeze neza gifise impande yaco igiti kiresire kirikwa amashami meza came.

Amashure menshi Kandi meza cane hasi hashashe itapi ryiza Cane ayo mashure arimwo ibiti bimeze neza bishariza ayo mashure Kuri ayo mashure harimwo amwe asakaje ubwatsi nayasakaje amabati ashaje.

Ishure shingiro ryubakishije ubutafari buturiye bukomeye kandi cane, imbere hariho ikibaho canditseko ivyigwa vy'igifaransa n'ibiharuro, gafise impome nziza cane.

Ishure ry'uburaro ry'abanyeshure. Iryo shure ryubakishije amatafari aturiye kandi meza cane. Hasi hasize isima. Risakaje amabati mashasha kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza.

Ishure shingiro yiza cane ryubatse neza ku buhinga bwa none ryubakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane risakaje amabati asize iranga ritukura imbere yaryo hari ivyatsi vy'akatsi ka bisi vyiza cane biteyigomwe eka ntiboraba.

Amashure shingiro menshi, amashure shingiro yubatse neza ku buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, amwe asakaje amabati mashasha akomeye cane, ayandi asakaje amabati ashaje.

Ishure shingiro rifise ryubakishije amatafari aturiye amabati ashaje turabona, kandi mu kibuga imodoka.

Ishure ry’uburaro ryiza cane, impome zisize amarangi meza cane harimwo amabara yera hariko umuntu ariko arasiga, iryo shure hasi hasize isima nziza cane kandi ikomeye cane iva mu gihugu c’Uburundi.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rya Bubanza. Ishure riteye igomwe, indani hariyo ibiti bizana akayaga indani. Ni ishure ryibakishijwe n'ubutafari bwiza cane. Imbere y'aho hari icapa cerekana ishure iryari ryo.

Ishuri ry’intango ryubatse kubuhinga bwiza cane , ryubakishije amatafari aturiye Kandi akomeye cane, risize amarangi yera mumakeri, ahantu bubakishije amaferabeto niho hasize amarangi yera ririmwo n’abanyeshure babiri imbere.

Ishure shingiro rishaje cane, iryo shure rirageretse kabiri, iryo shure imbere ya ho mugabo harashashe neza, hasize isima ikomeye cane, hubatse ibibuga vy'umupira w'amaboko bikomeye cane, imbere y'iryo shure hariho n'ibiti vyo kuhashariza.

Ishure nshingiro nziza cane kuruhome harasize irangi risa neza cane hari amadirisha yibiyo imbere hari ikibaho cirabura nimeza nishure ryiza cane

Ishure shingiro ryubakishijwe ubutafari buturiye, rirageretse kabiri. Ni ishure risakaje amabati meza cane. Ishure imbere yaho hari ikibuga ciza cane.

Ishure ry'uburaro bw'abanyeshure. Iryo shure ryubatse ku buhinga bukomeye cane. Iryo shure risize amarangi yera, ryubatse neza. Ishure ryiza cane imbere yaco hari ikibuga gishahse neza cane.

Ishure shingiro ryubatse mu biti vyinshi bifise amababi asa n'urwatsi rubisi. Imbere yaryo hari ivyatsi vyinshi bigize ikibuga kidakoreye neza bisa n'urwatsi rubisi kandi bitoshe cane.

Amashure menshi kandi meza cane amashuri yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane kuruhande yayo hari niyindi bariko baraduga rigetse imbere yaho hari ikibuga gishashe neza hari nidarapo ryigihugu cuburundi

Iki baho cirabura, kandi gihanaguye neza bariko barigishar izako igifaransa nk'akarorero ime empoli ine lomate kwize ene ale.

Amashure menshi kw'ishure ryisumbuye. Ni ishure rifise amadarapo y'igihugu c'Uburundi, ni ishure rifise ibibuga vyiza cane, ni ishure rimeze neza cane, rifise ibirasi vyiza cane.

Abanyeshure bari mw’ishure ryiza cane ,ishure ryubatswe ku buhinga bwa none . Bambaye umwambaro w’amashure wera bariko barigishanya hagati yabo , mwarimu ariko araraba kw’ivyo yabigishije babitahuye.

n'ishure ryisumbuye. ishure ryisumbuye ryubakishijwe ubutafari buturiye, n'ishure rifise umuryango usize amabara yera, inkingi zayo zisize amabara y'ubururu, n'ishure risa neza cyane.

Ishure shingiro ryiza cane ry'ubatswe ku buhinga bukomeye cane iryo shure rirageretse rubakishije ubutafari bukomeye cane rirasize amarangi yera imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye iniforme nziza cane, kandi zera.

Ishure ryiza cane ryitiriwe umuryango mweranda ririmwo ibiti vyo kurishariza vyiza cane ivyo shure urupangu rubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane.

Abanyeshure beshi abanyeshure bambaye iniforomo nziza cane abanyeshure bari mw'ishure abahungu n'abakobwa bambaye amapantaro yirabura n'amashati yera basobetse bubahirije amategeko y'ishure.

Ishure ryiza cane rirerire gose ryubakishije amatafari aturiye kandi menshi, inzugi n'amadirisha bisize amarangi, hasi hasize isima ikomeye.

Ishure shingiro, Ishure shingiro Imbere hari ikibaho cirabura iryo shure kwico kibaho hari handitseko ibibazo vyururimi rw'ifaransa, ikirundi , nibiharuro.

Sgishure shingiro ryubatse ku buhinga bwa kija mbere nishure rigeretse kabiri imbere yaho hariho abanyeshure bashajiye neza cane bambaye imyambaro ibaranga.

Ishure rinini rigeretse ryubatse ku buhinga bwa none. Ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Risize amarangi atandukanye; ayera, imbere yaho hari ivyatsi bisa n'urwatsi rubisi vyiza cane.

Ishure shingiro ryiza cyane ishure shingiro ry'akarorero ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo shure rifise ibiyo vyiza rirafise ububati bwo ku bikamo ibikoresho bitandukanye eka ndetse n'ibindi.

ishure shingiro ishure shingiro byubatse ku buhinga bwa kijambere ishure shingiro ryubatse rigeretse ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane kuri iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure myiza kandi imesuye neza.

Ishure shingiro ryiza cane ishure shingiro risize irangi ryiza cane harimwo abanyeshure benshi bambaye bashajije bariko barakurikirana umwarimu mwarimu arahagaze ariko arababwira ivyigwa.

Ishure shingiro riko urupangu riteyemwo ibiti vyiza vye kurishariza ishure ryitiriwe umuryango mwiranda gaburiyeli iryo shure ni ryiza cane ritanga ubumenyi bwiza ku banyeshuri.

Utuzu twa surwumwe twinshi tw'abanyeshure; imbere y'utwo tuzu hari ivyatsi biri mu kajagari, bataringaniza. Utwo tuzu turashaje dusakaje amabati ashaje kandi atobotse; Iyo imvura iguye turava.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe n'ubutafari buturiye, rigeretse, risize amabara yera; imbere yaryo hariho ikibuga c'umupira w'amaboko, hariho imodoka yera nziza cane harimwo n'abanyeshure bariko barakina.

Amashure meza cane ; amashure yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Akikujwe n'udushurwe dufise amababi asa n'urwatsi rubisitwiza cane dushariza iryo shure. Imbere yaho hari ikibuga gishashe neza cane.

Ishure shingiro ry'uburaro abanyeshure ishure biga bararamwo iryo shure urupangu rwubakishije ivyuma bisize irangi ryera kuri iryo shure hariko n'inzu y'idandarizo hariho abanyeshure bariko baragura ibintu mw'iyo nzu y'idandarizo.

Abana batatu babigeme umwe ahagaze ,abandi babiri bicaye. Muri abo babiri bicaye, umwe yari yambaye impunzu zose zirabura, uyundi umwe yambaye ishati yera hamwe be nakajipo kirabura.

ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishijwe ubutafari buturiye . Imbere yaho hariho abanyeshure hamwe n'ikibuga co gukiniramwo iyo bari mu mwanya w'akaruhuko

Inzu nini gose, inzu y'ishure shingiro ry'uburaro bw'abanyeshure, inzu bariramwo, hari imeza ishaje yubitseko amasahani y'ubururu yirabura yera y'umuhondo.

ishure ryisumbuye ryubatse mu buryo bwa kijambere rifise amabati meza cyane imbere yaho hariho amadarapo abiri rifise ikibuga kirimo ubwatsi bwiza busa neza cane eka ntiworaba

Ikigo c' ishure ry' isumbuye cubakishijwe n' amatafar' aturiye gisakajwe n' amabati, ikigo kiboneka ko cubatse k' umusozi hejuru, hasi har' ivyatsi bitotahaye hari n' ibiti vyinshi.

Ishure ryisumbuye ishure ryiza cane ishure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane n'imbere y'iryo shure hariho abakobwa beza cane bambaye amashati yera.

Ishure ryubakishij' amatafar' ahiye rifise n' idirisha rinini cane, ikiyo c' aramenetse gifise n' utwuma dutoduto dushinz' aritwinshi dukingir' iryo dirisha risiz' irangi ryera.

Ishure ryisumbuye risa neza cane. risize amabara menshi. Harimwo intebe nyinshi cane, harimwo ububati. Rifise amadirisha meza cane, hasi risize isima nziza cane.

Ishure ryisumbuye. Ishure ryisumbuye ryubakishijwe n'ubutafari buturiye, ku muryango w'ubururu hariko urupapuro rwerekana indinganizo y'ivyigwa bagiye kwiga, eka ni ishure ryiza cane.

ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere impome zisize amarangi meza cane ririmwo intebe nyinshi kandi zimeze neza imbere hariho ikibaho cirabura imeza ishashe igitambara ciza cane c'ubururu

Ishure ry'uburaro bwiza cane, ryubakishije amatabari aturiye kandi akomeye cane, ku mpera, ahantu hubakishije amaferabito, hasize amarangi yera, gisakaje amabati akomeye cane, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane.

ishure shingiro risa neza cane, ku mpome hasize amabara y'umuhondo, n'ishure rimeze neza cane, abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane, imbere hariho abandi bicaye bariko baratanga ivyigwa kubari inyuma.

Ishure shingiro rifise urupangu rwubakishije ivyuma bisize irangi risa nu rwa sirubisi imbere yaho ari ikibuga gishashe neza cane ibyo shure gubakishije amatafari aturiye kandi akomeye risakajwe amabati ashaje.

Ishure shingiro ryubatse ahantu mu biti, iryo shure ntasuku barigirira, imbere yaho hari idarapo ry'igihugu c'u Burundi, mugabo impera n'impera hariho ibiti vyinshi bifise amababi asa n'urwatsi rubisi.

ishure rya kaminuza ry’ubushakashatsi, ishure risize irangi ry’ubururu hamwe n’iryera imbere kukibaho hariho imigano itwara amazi bariko barigirako, eka abo bantu bariko barayiraba bambaye impuzu z’ubururu.

Ishure rya kaminuza ryubatse neza cane abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane bari mw’ishure bariko barakurikira umwarimu badasamara bambaye impuzu zitandukanye hariho abari bambaye impuzu zera, izagahama eka ndetese n’izindi zayandi mabara.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ririmo imashine nini cane ririmwo abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga mu mutwe hariho uwufise inkofero abandi bafise imyambaro nziza cane.

Ishure ryiza cane ishure risize amarangi meza cane ishure ririmwo amakaro meza cane ishure ryakaminuza yigiguhu ririmwo abanyeshure bambaye neza bariko barakurikira mwarimu baraba imbere

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi bw'ibiterwa, ivyo biterwa bifise amababi meza cane asa n'urwatsi rutoto, ishashe mu bintu vyera, impande yaho hari umukobwa yambaye imyambaro imuranga n'inkofero yera, eka n'impuzu zera.

Ishure rya kaminuza. Ishure ry'ubuhinga ririmwo imashini nini cane, hariho abanyeshure bambaye imyambaro myiza cane y'ubururu, bafise ibikoresho, bariko bararaba mw' iyo mashini

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubushakashatsi harimwo umugabo ahagaze imbere yiyo mashine yambaye impuzu zubururu eka araberewe cane kumutwe araberewe cane

Ishure rya kaminuza, ishure rya kaminuza imbere hariho igitambara co kurabirako ivyigwa, abanyeshure kugira babone ivyo bariko bariga bicaye ku ntebe nziza cane, Kandi bariko barakurikira neza.

Abanyeshure benshi bariko barakurikira umwarimu, abo banyeshure biga muri kaminuza y'Uburundi, iyo nzu yubakishije amatafari aturiye, abanyeshure bariko barakurikira imbere, na mwarimu ariko arabigisha baraba abasigurira.

Icumba c' ishure rya kaminuza ryiza cane, ririmw' abanyeshure bicaye ku ntebe, umwe muribo, arahagaz' asankah' ari kubaz' ibibazo, inkingi n' ibihome vy' ishure bisiz' irangi ry'umuhondo.

Umugabo yambaye impuzu y' isarubeti , arikumwe n' abanyeshure bambaye izo mpuzu zisa n'iza mwarimu. Umwarimu yariko abigisha iyo mashini, iyo mashini ni nini yariko abereka ingene ikora.

Ikigo ca kaminuza cubushakashatsi, ikigo kirimwo ibitegwa bisa n’urwatsi rubisi, impande yaho hariho umukobwa yambaye umwambaro umuranga yambaye inkofero, eka n’ibintu bisa neza.

Ishure rya kaminuza riteye imbere kubera rifise ibikoresho bikwiye harimwo abanyeshure benshi bambaye neza kandi bashajije bariko bariga imashini nyabwonko izo mashini nyabwonko zari nshasha.

Ishure rya kaminuza ririmwo abanyeshure bicaye kuntebe za kijambere kandi benshi, umukobwa arahagaze yambaye impuzu zitukura afise na mikoro muntoke ariko arabaza ibibazo.

Ishure rya kaminuza ishure bigiramwo ibintu vy'ubushakashatsi harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe imbere yaho hariho ama meza n'ivyuma bariko barakora harimwo umunyeshure umwe yicaye, ariko ararabira uyundi uko ubintu abikora.

Ikibanza c'uburiro muri kaminuza kirimwo abantu bashajije, bambaye imyambaro yo guteka. Ku meza hariho amasafuriya, amasahani arimwo ibifungurwa. Ni abanyeshure bameze neza cane, bambaye inkofero zera.

Ishure rya kaminuza, ishure ryubatse ku buhinga bwiza cane, iryo shure ku mpande hasize amarangi meza cane, harimwo abanyeshure bambaye bashajije, bicaye ku ntebe za kijambere, hariko n'imeza bafiseko n'amakaye.

Ishure rya kaminuza ryubatswe mu buhinga bwiza, yubakishije amatafari ahiye, indani hariyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga, bambaye bariko barasudira ivyuma.

Ishure rya kaminuza rubushakashatsi ririmwo ibitegwa bisa numutoto uhishiye ibindi bisa n'urwatsi rubisi imbere yaho hariho umukobwa yambaye imyambaro imugaranga afise mumutwe nagakofero.

Mw'ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga. Ku mitwe y'abo barashajije. Eka hariho n'umwarimu ariko arabereka ivyigwa ku kamashini k'ari ku meza.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, ni ishure ryubatse mu buhinga bwiza cane, ririmwo umunyeshure yicaye, yambaye umupira wirabura, umutsatsi wirabura, imbere yiwe ku meza hariho imashine nyabwonko, intsinga, n'izindi mashine zikorana n'iyo mashine nyabwonko.

Abubatsi bariko barubaka ishure rya kaminuza, bariko barubakisha ubutafari buhiye, bambaye impuzu zubururu nudukofero dusa nimitoto ihishiye.

Ishure ry'ubushakashatsi ririmwo abantu babiri ryubatse ku buhinga bwa kiya mbere ririmwo ivyuma vyinshi cane harimwo imeza intebe mbese n'imbere hariho ikibaho canitseko ibintu vyinshi cane.

Ishure rya kaminuza y’ iBuhinga, iryoshure hari abagabo bariko bariga gukora inzugi za kijambere, iryoshure harimwo n’abandi bigisha n’amamashini bakoresha kugira bakure izo nzugi mu buhinga bukomeye cane.

Abanyeshure benshi bicaye mwishure bariko bariga bambaye impuzu zirabura impuzu za ruje impuzu zera hahagaze umwarimu yambaye ipantalo n' ishati yera bariko bararorera kukibaho

Ishure rya kaminuza ryubatse kubuhinga bwa kijambere, impome hariho ibitambara vyiza cane vyera, bitukura hamwe n’ibisa nk’umututu uhishiye harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane eka ntiworaba.

Ishure rya kaminuza, ishure ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho umwigisha ariko aratanga ivyigwa. Intebe zaho zisa neza impome zaho zisize amabara yera.

Ishure ryakaminuza nishure ririmwo abanyeshure bariko bariga imbere turabina itereviziyo turabona kandi numwigisha ahahagaze imbere bariko bariga ishure biga cane

Ishuri ry'akaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye kandi yubatse mu buhinga bwiza ririmwo abanyeshuri bariko barasudira ivyuma eka barashajije cane.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga, irimwo abanyeshure bariko bariga kubarira. Bafise imetero, bambaye impuzu zitandukanye. Umwe umwe imbere y'iwe har'imashini yiwe ariko arigirako.

Umunyeshuri yariko ariga yashizeko umwete, imbere yiwe biboneka ko ariko arasoma mu mashine, imbere yiwe kandi hari imashine nyabwonko nziza cane. Iyo mashine yariko arayikoresha, hirya hari n'izindi mashine zitandukanye.

Ishure rya kaminuza, ishure rya kaminuza ririmwo abanyeshure bambaye neza cane bicaye kuntebe za kijambere, umukobwa umwe arahagaze yambaye zitukura, afise na mikoro muntoki.

Ishure rinini cane. Iryo shure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Risakaje amabati akomeye cane. Iryo shure ku mpera rifise ibiyo vyiza, imbere y'iryo shure hariho ikibaho. Abanyeshure bariko baraba ko umwigisha ariko arabigisha.

Ishure rya kaminuza ririmwo abanyeshure bicaye kuntebe nziza cane, umukobwa umwe arahagaze yambaye impuzu zitukura ariko aravuga ijambo abwira abandi, ariko arabaza ibibazo.

ishure rya kaminuza ryiza cane abanyeshure bicaye bariko barasubiramwo ivyirwa, ishure risize ibara ryera umuryango usa neza cane.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi harimwo abanyeshure bicaye, abandi bahagaze. Abicaye imbere yaho hariho imeza iriko ivyuma bitanga imishwarara y'izuba, hariko amabateri, vyinshi, n'ibindi vyinshi.

Kaminuza, uruhome ruriko rurubakwa rw'ubakishije ubutafari buturiye n'isima, ririko rurubakwa n'abafundi bambaye impuzu z'ubururu bambaye inkofero mu mutwe hariho umuntu abasumba yambaye impuzu y'urwatsi rubisi ariko arabaraba.

Ishure rya kaminuza y'ugushakashatsi abanyeshure bicaye ku ntebe imbere yaho hari imashine nyabwonko imbere yabo hariho umwigisha, kandi imbere yaho harimwo akabati karimwo ibitabo

Ishure rya kaminuza rinini ryiza cane, hasi risize isima nziza cane kandi ikomeye, ku mpera y'iryo shure hari ibitambara vyera binini harimwo n'abanyeshure bambaye neza kandi bashajije bariko barakurikira ivyigwa.

Ishure rya kaminuza rirerire risize neza, risize irangi ryera, indani harimwo abanyeshure bicaye Ku ntebe, imbere hariyo umwigisha ariko arabereka ivyirwa biga.

Ishure rya kaminuza kandi ryiza cane ryarimwo abanyeshure kandi bambaye bashajije. Iryoshure ryari risakaje amabati akomeye cane. Iryoshure ryarimwo n'imeza zikoze k'ubuhinga bwakijambere.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ririmwo umuhungu yicaye yambaye impuzu zirabura. Ku mutwe arasajije cane, imbere yiwe hariho imeza iriko imashine nyabwonko, intsinga n’ibindi bikorana n’iyo mashine nyabwonko.

Ishure rya Kaminuza ry'Ubuhinga ryubatse mu buhinga bwa kijambere, indani hariyo abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu bariko barakora imodoka iri imbere yabo. N'abanyeshure bameze neza cane.

Ishure ryiza cane rifise impome zisa neza cane, zisize amarangi meza cane, ririmwo abakobwa beza cane ,bavyibushe ibisusu beza cane ,eka ubitegereje ntiwoheza kubaraba, birateye igomwe.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize amabara menshi, imiryango isize neza. Hariho ama meza indani, hariho umugabo umwe yambaye impuzu z'ubururu eka ashaje cane n'imeza zisize ibara ry'urwatsi rubisi.

Ishure rya Kaminuza ryubatse kubuhinga bwa kijambere intebe zirasize abanyeshure arimwo bicaye neza harimwo umukobwa ahagaze yambaye impuzu zitukura arashajije cane.

Ishure rya kaminuza ryubakishije ubutafari buturiye, rifise imiryango ifise amabara atandukanye, imbere yaho hari abanyeshuri, hariho ibiti bitandatu bisagaraye vyiza cane.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga biga gukora ibirato vyo kwambara, bambaye impuzu z'amasarubeti. Umwarimu agenda aca k'umunyeshure umwumwe wese yerekana ivyoyakoze kubirato bitandukanye.

Abanyeshurure biga igisata c'ubuganga abanyenshurure bari bambaye amataburiya yera biboneka ko bari mu myimenyerezo yo kwiga kuvura abantu bari mu nzu y'ubushakashatsi bariko bavura abarwana.

Ishure rya Kaminuza ni ishure Risa neza cane amatara aracanye neza ishure ririmwo intebe nziza cane abanyeshure bicaye neza ni ishure umwigisha yicara hameze neza cane.

Ishure rya kaminuza ry'ubuhinga rishure ririmwo abantu batatu bambaye impuzu z'ubururu umuhungu 'umwe n'abakobwa babiri impome zaho zisiza amabara ayera na yandi atandukanye abo bahungu bariko barakata ivyuma ni vyo biga.

Impome bariko barubaka kw'ishure rya kaminuza bariko bararwubakisha isima n'ubutafari buturiye ririko rirubakwa n'abantu bambaye impuzu z'ubururu n'inkofero z'umutoto uhishiye.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, ishure ryicayemwo umuntu yambaye impuzu zirabura afise umushatsi mwiza cane, imbere yiwe hari imeza iriko imashine nyabwonko n'ibindi biyifasha gukora.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga higamwo abanyeshure bakuze cane, iryo shure ryiga ingene bakata ivyuma, abanyeshure bariko barakwirikira ingene mwarimu abigenza kandi iryo shure rirasikuye neza cane eka ntiworaba.

Ishure rya kaminuza y'ubuganga ryo shure ryarimwo abanyeshure babiri iryo cu abo banyeshure ai bari muri rugagamisha bariko bararaba imigera y'indwara kugira baze kuvura abarwayi neza.

Umuntu yambaye igikanju kinini gifise ibara ry'ubururu imbere yiwe hari imeza, ariko imashini yinyabwonko, ariko arayikoresha ategura ivyirwa vy'abanyeshure aza kubiginja.

Uruhome ruriko rurubakwa rwa kaminuza ruriko rurubakwa n'abagabo bambaye impuzu z'ubururu bambaye inkofero, impande y'urwo ruhome hari ibiti birebire bisa neza birebire vyiza cane.

Ishure rya Kaminuza ryiza cane ,iryo Shure ryari risize amarangi neza cane, ishure riteye igomwe risakaje amabati meza cane, harimwo abanyeshure bambaye neza cane biboneka KO iyo Kaminuza yitayeho abanyeshure bayo.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, iryo shure abanyeshure biga baraba imbere, kubera biga mu buhinga bwa none, umwarimu ahagaze imbere yabo ariko arabasigurira ibijanye n' ico cirwa.

Abanyeshure bo muri kaminuza abanyeshure bariko barakurikirana umwarimu iryo ishure ryari ryiza cane hirya ryari rishasheko ibitambara vyera abo banyeshure bari bambaye impuzu zitandukanye.

Sore rya kaminuza y'uhinga keshure ryarimibo umwarimu n'abanyishure beshi cane bambaye imyambaro isara mwarimu uwo mwarimu yariko arabereka ingene bokoresha imashi ninini zita cane, kandi ikomeye.

Ishure rya Kaminuza biga ibintu vyo kwubaka abo banyeshure bari bagiye kwimenyereza kwubaka, abo banyeshure bari bambaye ama baje ninkofero ziranga igifundi, bariko bihweza neza ko abo bafundi bazi kwubaka neza.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, iryo shure harimwo abanyeshure babazungu n’abanyeshure birabura, iryoshure kumpome risize amarangi meza cane bariko barigira ku mashini nyabwonko.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe neza ,imbere yaho ku meza hariho imashini nyabwoko nziza cane ,zera n'izirabura ,bariko bariga ivyigwa babisubiramwo.

Ishure ryakaminuza mukibanza cubushakashatsi ahakorerwa ubuvuzi bwibitungwa turabona abanyeshure bambaye amataburiya yera inka bariko baravura

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishije amatafari akomeye amwe asize amarangi yera harimwo abanyeshure bariko bariga bariko barumviriza umwarimu, umwarimu yari yambaye impuzu z' isarubeti.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse neza ririmo imodoka bariko abanyishure barakora icuma co mumodoka capfuye bambaye imyambaro ibaranga y'ubururu.

Ishure ryakaminuza rinini cane ryubatse neza cane kubuhinga bwa kijambere risize amarangi meza nabanyeshure bigakuntebe nziza harimwo abanyeshure bariko barasoma imbere ivyirwa

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatse neza cane ryitayeho neza cane ririmwo abanyeshure bindero kubera bambaye uniforme bose nimidari mwizosi yerekana ko bariko biga neza

Umuntu muremure yambaye impuzu zubururu ariko arakora imashini yereka abandi banyeshure bariko baramuraba bari iruhande yiwe kuruhande.

Ishuri rya kaminuza ry'ubushakashatsi harimwo abantu bicaye abandi bahagaze imbere yabicaye hariho ivyuma bitanga imishwara y'izuba amabateri intsinga n'ibindi vyishi cane.

Akaminuza c'ubushakashatsi c'ibiterwa ibiterwa bisa ndwatsi utoto biboneka yuko biriko birakura imbere yaho hariho umukobwa yambaye impuzu zera zimuranga yambaye inkofero eka arasharije.

Ikigo ca Kaminuza c'ubuvuzi bw'ibitungwa hariho abantu bambaye imyambaro, y'abaganga bibitungwa impuzu zera hariho inka bariko baravura, baboshe imigozi yera cane .

Abanyeshure beshi cane bicaye ku ntebe abanyeshure biga muri kaminuza y'uburundi bariko baraba mwarimu ari imbere baraba ku kibaho, ariko arabigija, ariko arabasomera, kandi bariko barakurikira cane.

Ishure rinini kandi ryiza cane ishure rifise impome nziza cane risize ko irangi abanyeshure bariko bararaba imbere yabo uwmisgisha yariko arabasigurira icigwa.

Ishure rya Kaminuza y'Ubuhinga isize ku mpome irangi ryiza cane, hasi risize cane ririmwo intebe harimwo ivyuma vyinshi. Ririmwo abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu n'impuzu z'ubururu.

Ishure rya kaminuza ry’ubushakashatsi ryubakishijwe ubutafari buturiye hamwe nisima indani harimwo umunyeshure ariko arasudira ivyuma yambaye umwambaro w’ubururu.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ririmwo ibiterwa bisa n'umutoto mubisi, impande yaho hahagaze umukobwa yambaye impuzu imuranga yera n'inkofero yera.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, impome zaryo zisize amarangi meza cane, harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu. Imbere yaho hariho imeza, hariho n'abandi babiri bahagaze ataco bariko barakora.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga iryo shure biga ibintu vyo gukata ivyuma hari abanyeshure batatu bariko bariga barasubiramo ibintu umwarimu yababiye bari hamwe bafashanya hagati yabo.

Inzu ya kaminuza, inzu ya kaminuza irimw abantu bicaye ku ntebe rya mbere imbere yaho hariho amameza meza cane hasi hariho amakaro meza cane ku yameza hariho amaterefone y'abantu bicaye.

Ishure rya kaminuza yiza cane ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe za kijambere ririmwo umukobwa yambaye ikanzu itukura afise mikoro mu ntoke afise umushatsi mwiza cane.

kaminuza y'imyuga iriko irigisha abanyeshure bambaye impunzu z'ubururu bariko baraba umwarimu ingene abarira iyo mashini n'imashini ibarira ikiri nshasha kandi nziza cane

Amashure menshi kandi meza cyane yubatswe k'ubuhinga bwakijambere; ayomashure asakaje amabati yo m'ubwoko bukomeye imbere, y'iryoshure hari ibiti vy'amashugwe vyiza cane vyo gushariza iryoshure.

Inzu y'ubushakashatsi harimwo imashine nini irimwo abanyeshure bambaye imyambaro yera impome zaho zirasize neza ni abanyeshure bashaje cane bambaye imyambaro y'ubururu myiza, kandi cane.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi nishure ryubatswe mu buhinga bwa kiryambere impome zisize neza harimo abanyeshure babiri bamwe bambaye impuzu z'ubururu abandi bambaye impuzu zisanzwe imeza hariko ibyuma insinga ama bateri ek nibsi cane.

Imashini nini rwose iriko utuntu twishi imbere yayo hariko umuganga ariko araba mashini ipima umutima imashini nini nziza cyane kandi ikomeye gose.

Ishure rya kaminuza bariko barakora ubushakashatsi baturira ibintu, turabona imeza iriko irakamwo umuriro, turabona kandi n'abantu bambaye ibintu bariko barasatura ibintu vy'ivyuma.

Irya kaminuza ririmwo abanyushure bubahiriza amategeko bashakije cane bambaye abahungu bambaye amapantaro yirabura n'amashati yera n'abakobwa bambaye ico kine ririmwo intebe zikoze neza, kandi riyasize amaranga imeza.

Ishure rya kaminuza, ishure rya kaminuza ryubatse mu buhinga bwa kijambere ku nkome hariho ibitambara bisa neza hejuru risakaye neza, irimo abanyeshure bicaye ku ntebe za kijambere eka barasajije Cane.

Ishure rya kaminuza. Ku mpome, ku madirisha hariho ibitambara vyera. Imbere hariho umwarimu n'umunyeshure, bariko barerekana ibintu ku meza, abandi banyeshure baricaye.

Ishure rya Kaminuza ry'ubuganga ryiza cane risize neza, indani harimwo abaganga bariko baravura bambaye imyambaro ibaranga, ku meza hariho umurwayi agwaye bariko baravura.

Ishuri rya kaminuza y'ubuhinga, harimwo umuntu yambaye inkofero n'impunzu y'isarubeti, ariko arakora imashini; ariko asubiramwo ivyo yize arebe ko yabitahuye.

Ishure, ishure rya Kaminuza harimwo ubushakashatsi turabona umukobwa yambaye itaburiya asa neza ikibanza c'ubushakashatsi kimeze neza gishagije harimwo ibiterwa bisa n'ugwatsi rubisi.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ni ishure ririmwo abanyeshure bariko barasudira ivyuma ; ishure ryubakishije ubutafari buturiye harimwo inkorofani , eka n'ibindi vyuma vyishi.

Umugabo muremure yambaye impuzu y'isarubeti, ariko arakoresha ikimashini kinini, ico kimashini kiboneka nk'ikimashini gikomeye cane kandi ikiri nshasha, ariko arazunguriza ikintu kimeze nk'umupine.

Abafundi benshi bambaye impunzu z'umuhondo n'inkofero zitukura bariko barakora amatara hejuru yaho bariko barakora kw'ipoto ndende amatara.